Kitaabota jechuun kitaabota kan seenaa, kan amantii kan jireenya irraa baratan ta'uu danda'a. Matseetii jechuun immoo meeshaa barreeffamaa fi yaada gabaabaa qabatee argamu jechuudha. Gaazexaa yoo jennu immoo taateewwan muraasa kan yeroo dhiyoo keessatti ta'e taateewwan haaraa uummataan gahuuf kan maxxanan jechuudha.

OOmishaalee suupparmaarkeetii jechuun suupparmaarkeetii keessatti warreen oomishaman jechuudha. Wantoota baay'ee nama gargaaran jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti meeshaalee namni suupparmaarkeetii iddoo namni meeshaalee hedduu itti argachuu danda'u jechuudha. OOmisha suupparmaarkeetii giddu gala gabaa kanaaf dhiyaatu jechuudha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaadha ogummaa ijaarsisaa dura miidhaginaa fi warreen miidhagina irratti hojjetaman miidhagina ijaarsaa sana dabaluuf. Haala hawwataa ta'een akka ijaaramuuf warreen irratti hojjetan ogummaa sana irratti hojjetan jechuudha arkiteekcharii jechuun. Ijaarsa jechuun immoo ijaarsa akkuma beekamu gamoo ta'uu danda'a, riqicha adda addaa ta'uu danda'a ijaarsa jenna jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni tokko taasisu jechuudha. Fakkeenyaaf: fiigicha, tapha kubbaa miilaa fa'i ta'uu danda'a.

Bineensota manaafi alaa Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqaniifi nama wajjiniin kan jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf saree ta'uu danda'aa, adurree ta'uu danda'aa, namootatti madaqanii jireenyi isaanii namaafillee faayidaa kan qaban nama wajjiin kan jiraatan jechuudha. Bineensa alaa jechuun ammoo nama kan dheessan bosona keessa kan jiraatan hoolqawwan garagaraa gaarreen addaa garaa keessa kan jiraatan jechuudha.

Manneen dhugaatiif manneen nyaataa. Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatiiwwan itti argaman jechuu dha. Gosti dhugaatii tokkos, lamas jiraachuu danda'aa. Manneen dhugaatii yoo jennuu mana lamaa fi Sanaa ol kan ibsuu dha. Manneen nyaataa jechuunis mana nyaanni itti argamu ta'ee manneen yeroo jedhu mana lamaa fi Sanaa ol kan ta'e jechuu dha.

Beeksisa jechuun waan namoonni san dura hin beekne tokko namootatti beeksisuu jechuudha. Kunis barreeffamaan yookiin miidiyaa hawaasaan ta'uu ni danda'a. Dhaabbanni tokko kan uummata isaatti yookiin miseensa isaatti illee beeksisu ta'uu danda'a. Beeksisa jechuun akkasitti ibsuu ni dandeenya jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen achi keessatti dhugaatiiwwan garaa garaa argamu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaanillee ta'uu danda'a, dhugaatii lallaafaa garaa garaa ta'uu danda'a, dhugaatii karaa aadaatiin qophaa'us, karaa aadaatiin qophaa'u karaa waarshaatiin qophaa'ee bahus ta'uu danda'a. Manneen dhugaatii jechuun waantoonni namni dhuguudhaaf itti fayyadamu kan argamu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun ammoo galtee nyaatni kan achi keessatti argamu, waan namni nyaatee jiraatu kanneen achi keessatti argamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan: Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii dhalli namaa dhuguuf itti fayyadamu bishaan ta'uu danda'aa, lallaassaa ta'uu danda'aa garuu baayyinni isaa lamaafi sanaa ol kan ta'e jechuudha. Dhugaatiiwwan jennee yeroo ibsinu danoominas ni argisiisaa jechuudha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa ijaarsa tokko osoo hin ijaaramiin dursa miidhagsanii baasuu jechuu ogummaadha. Ogummaa miidhaginaa ijaarsaaf gargaaru jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo wanta ijaaru gamoo ta'uu danda'a riqicha garaagaraa ta'uu danda'a.

Siyaasa: Siyaasa jechuun akkuma beekamu saayinsii dha. Saayinsii waayee murtii biyya tokko keessatti darbu, waayee qoodamiinsa qabeenyaa kan murteessu, albuuda ta'uu danda'a. Qabeenyi sun qabeenya uumamaa adda addaa ta'uu danda'aa; kan nam-tolchee ta'uu danda'aa. Waayee murtii qabeenyaa kana biyya tokko keessatti kan murteessu, humna jabaa kan qabu siyaasa jechuu dha.

Elektirooniksii: Elektirooniksii jechuun meeshaa elektirooniksii ta'ee gama elektirikiin kan ibsaan keessa darbu, kan namni tajaajila adda addaatiif itti fayyadamu jechuudha, meeshaalee elektirooniksii. Dhalli namaa itti gargaarama jechuudha akkuma beekamu. Elektirooniksii jechuun isa jechuudha.

Akkuma beekamu rifeensi uumamumaan qaama namaarratti ofii biqilee kan argamu jechuudha iddoo garaagaraattis biqiluu kan danda'udha. Rifeensa jechuun akkasiin ibsama fakkeenyaaf namni tokko mataarratti rifeensi mataarratti biqiluu danda'a. Rifeensi iddoo adda addaattis kan biqiludha jechuudha.

Daldalaafi gabaa. Daldalaa jechuun bitaaf gurgurtaa namoonni tasisaan jechuudha. Bitaaf gurgurtaa namoota giduutti tasifamuu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka namni waa wal irra bitee gurguruu jechuudha. Meeshaa gara garaa bakka namni wal irra bituu akksumaas gurguruu ta'u danda'a jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa miidhaginaaf namni itti fayyadamu jechuudha. Namni tokko miidhagina isaa dabaluuf, akkasumas miidhagina ijaarsa tokkoo dabaluuf meeshaalee adda addaa ni fayyadama.

Bineensota manaa fi alaa: Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa nama wajjin madaqanii jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf Saree fi Adurree fa'a ta'uu danda’ani. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen namatti hin madaqne, nama dheessanii bosona, hoolqa, gaarreewwan gar garaa keessa jiraatan jechuudha. Akkasitti ibsuu ni dandeenya bineensota manaa fi alaa jechuudha.

Hoggantoota Beekamoo: Jechuun hogganaa, dura bu'aa biyyaa, kan dhaabbataa, kan waldaa wayii ta'uu danda’a jechuudha. Warreen saba keessattii, biyya keessaa, biyya alaa ta'uu danda’a beelamtii qaban hoggantoota beekamoo jennaani jechudha. Saba isaanii duratti fudhatamummaa, beekamtii kan qaban jechuudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomisha suupermaarkeetiitiif kan dhihaatan jechuudha. Giddu gala gabaa sanaaf kan dhihaatan, isaaniif kan oomishaman akka dhiheessitti kan oomishaman jechuudha. Namoonni hedduun bakka kanaa akka argataniif akkasitti kan isaaniif oomishamu jechuudha, Meeshaalee hedduu bakka tokkoo akka argataniif.

Ispoortii jechuun sochii qaamaan namni godhuu jechuudha. Guyyaa guyyaanis ta'uu danda'a. Darbee immoo wal morkii karaa nagaan namoota gidduutti adeemsifamu jechuudha. Fakkeenyaaf atileetota gidduutti ta'uu danda'a. taphattoota kubbaa miilaa ta'uu danda'a. Ispoortii jechuun walumaan galatti sochii qaamaa jechuudha.

Biqitoota jechuun uumamaa lubbuu qabeenyi keessa tokko ta'e, sorrata mata isaa iilee kan qopheffatuu jechuu ni dandeenya. Aaksumaas oksijii dhala namaaf kan kennu jechuudha. Billisaan. Isaa kannan biqilloota jechuu dandeenya. Naannoo keenyaatti dhali nama ille kan dhabbee ta'u danda'a, kan ofiinis margee guddate ta'uu danda'aa. Biqiltootni walumagalatti soorata mata isaa qopheefatu jechuudha. Aakasi.

Faaya jechuun meeshaa miidhagina dabaluuf gargaaru, miidhagina dabalataa kennuuf namoonni kan godhatan jechuudha. Lootii gurraa ta'uu danda'a, kan mormaa, kan harkaa ta'uu danda'a jechuudha. Miidhagina dabalataa kennuuf darbees ijaarsa garaa garaa irratti faayi ta'uu in danda'a. Walumaagalatti faayi jechuun meeshaa miidhagina dabalataa kennuuf nu gargaaru jechuudha.

Amantaa; amantaa jechuun, wanta hn jirree tokko jira jedhaani amaanu jechuudha amantaa jechuun, Wanta ijaan hin argine Kan harkaanis hin qaqabaamne jira jenne yaadan amaanne Kan fudhannu ilaalchaa akkasitti jechuudha amantaa jechuun.

Ogummaa Fi aadaa. Ogummaa jechuun beekumsa dhalli namaa gonfatu jechuudha. Abbotarraa kan dhaale ta'uu danda'aa, beekumsa idileetiin kan argamu. Ogummaa naamoonni gonfatan beekumsaadha. Isa kanaan dura hin qabne kan argatan jechuudha. Aadaa jechuun immoo barteewwan namoonni, saboonni biyyi tokko qaban jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa nyaataa ta'uu danda'a, aadaa wal gargaarsaa ta'uu danda'a.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaadha, meeshaa irratti barreessuu fi ittiin barreessuuf nu gargaara. Walumaagalatti, meeshaa barreeffamaa jenna. Meeshaaleen barreeffamaa dhala namaaf faayidaa hedduu qabu jechuudha. Ittiin yaada ofii irratti ibsachuufis ittiin ibsachuufis kan nu gargaaranidha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee. Messhaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaa manaa jechuun meeshaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa guuttachuuf gargaaramuudha. Meeshaalee waajjiraa jechuun immoo tajaajila hawwaasaaf waajjira keessatti kennamuudha. Waajjirichis waajjira mootummaa fi waajjira miti mootummaa ta'uu danda'a.

Rifeensa jechuun mataa namaa irratti kan argamu yookaan margu, bifa gurraacha darbees adii qabaachuu danda'a. Rifeensa jechuun qaama namaa mataa irratti kan argamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhalli namaa yookiin dhala namaa kan hin taane dhugu jechuudha. Dhugaatiiwwan jechuun baay'ina kan agarsiisu yookiin dhugaatii gosa lamaa fi isaa ol ta'uu kan danda'udha.

Biqiltoota jechuun warra kaarbondaayoksaayidii fudhatanii oksijinii nuuf kennan jechuudha. Biqiltoonni dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Akka fakkeenyaattis: irraa soorachuuf, gaaddisa isaanii jalatti bocqochuu, madaala naannoo nuu eeguudhaan dhala namaaf faayidaa hedduu kennu

Meeshaalee adda addaa jechuun egaa akkuma beekamu waan hedduudha meeshaalee namni itti fayyadamu meeshaalee mana keessaa, waajjiraalee, manneen yaalaa, manneen barnootaa keessatti meeshaalee elektirooniksii ta'uu danda'a. Kan biroo ta'uu danda'a. Meeshaalee adda addaa jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti kan hedduu nama gargaaran jechuudha meeshaalee adda addaa jechuun karaa adda addaas kan itti gargaaramnu jechuudha.

Ogummaa fi aadaa: Ogummaa jechuun beekumsi dhalli namaa gonfatu jechuu dha. Jireenya isaa keessatti nama abboota isaa irraa dhaalee karaa idilees haa ta'uu karaa namni tokko beekumsa argatuu dha. Aadaa jechuun immoo amaleeffanna hawwasni tokkoo fi biyyi tokko qabuu dha. Aadaa hojii ta'uu danda'aa, aadaa nyaataa ta'uu danda'aa jechuu dha.

Bineensota Manaa fi Alaa Bineensota manaa jechuun warra mana galan, jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti illee gahee guddaa kan qaban jechuu dha. Fakkeenyaaf adurree, saree, fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa jechuun immoo nama kan baqatan alatti holqa garaagaraa, gaarrenitti, kan galan bineensota alaa jennaan jechuu dha.

Hojii: Hojii jechuun dakagaadha. Dalagaa namni guyyu guyyuun itti bobba'ee hojjetu jechuudha. Galii irraa argachuuf akkasuma gammachuu itti argachuuf kan hojjetamu jira. Dirqama ofii bajachuufis kan hojjetan ni jira. Hojii jechuun walumaa gala dalagaa namni tokko hojjeyu jechuudha.

Seera kabachiisaa. seera kabachiisaa jechuun qaama seera kabachiisu tokko jechuudha. Isa seerri kabajamuuf osoo hin taane, qaama seera kabachiisu kan seeraaf dhaabbate sana jechuudha. Fakkeenyaaf poolisii ta'uu danda'a, abbaa murtii ta'uu danda'a, qaama seera kabachiisu jechuun isa kab jechuudha.

Gejjibaafi Konkolaataawwan. Gejjibaa jechuun wantoota namni tokko bakka tokko bakka biraatti ittin gejjibamuu jechuudha. Faakkenyaaf Xiyyaraa ta'u danda'a, Konkolaataa, Fardaa isaan kana kana ta'u danda. Konkolaataawwan jechuun lamafi isaa ol kan ta'e jechuudha. Baay'inna kan agarsisuu. Isaanis immoo fe'uumsa namaaf, meshaaf kan itti gargaraamnu jechuudha.

Barumsa. Barumsa jechuun waan kana dura hin beekne tokko yeroo argannu, yeroo barru, yeroo namarraa itti barannu jechuu dha. Jijjiirama amalaa fi dandeettii yeroo fidnu jechuu dha ofii keenya irratti. Karaa idileetiin, al-idileetiin ta'uu danda'a. Barumsa jechuun jijjiirama amalaa fi dandeettii fiduu jechuu dha.

Geejjiba jechuun meeshaadha, meeshaa dhalli namaa iddootii iddootti ittiin godaansa, ittiin imalu, itti gargaaramu jechuudha. Turizimii jechuun immoo daawwannaadhaaf iddoo adda addaatti meeshaaleen walitti qabamanii, hambaa seenaa ta'uu danda'a, bineeldota ta'uu danda'a, biqiloota ta'uu danda'a kan namni iddoo sanatti dhaqee maallaqa kanfalee daawwatu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo ijaarsa, iddoo ijaarsaa ta'ee kan namni ittiin biyya biraa deemu jechuudha.

Hoggantoota beekamoo jechuun akka dhaabbata tokkoo haa ta'u, biyya tokko haa ta'u, waldaa tokko haa ta'u hoggantoota waan sana hogganan, warra bebbeekamoo jechuudha. Beekamtii hawaasa duratti haa ta'u, biyya keessa, biyya alaatti haa ta'u warra beekamtii qaban jechuudha hoggantoota bebbeekamoo jechuun.

Nyaata, nyaata jechuun soorata. Sooratni dhalli namaa jiraachuuf itti gargaaramu jechuudha. Dhala namaa qofa miti uummamni adda addaa kan jiraachuuf nyaatu jechuudha. Nyaata jechuun fakkeenyaafi biqiltootas nyaachuu dandeenya, waa biraas ta'uu danda'a uumamni biraas akka akkasaatti kan nyaatee ittiin jiraatu jechuudha. Kan sooratu jechuudha.

Asxaa jechuun ibsituu waan tokkooti. Waan tokko irratti bocamee kan argamu fakkeenyaaf alaabaa irratti ta'uu danda'a. Alaabaa, alaabaa naannoo Oromiyaa irratti fakkeenyaaf odaan ibsituu Oromotaati, Oromota biratti hiikaa hedduu qaba jechuudha. Akkasuma alaabaa biyyoolessa Itoophiyaa irrattillee asxaan gidduusaatti maxxanee jiru walqixxummaa sabaaf sab-lammootaa kan ibsu jechuudha. Gabaabumatti asxaa jechuun ibsituu eenyummaati jechuudha.

Qonna jechuun ogummaa qonnaa nama qabu tokko jechuudha qonna jechuun. Qonna oomisha galteewwan nyaataa karaa aadaatiin sangaadhaan qotuun darbees karaa ammayyaa tiraaktaroota garaagaraa qonna qotuu ta'a. Qonna jechuun galteewwan nyaataa oomisha jechuudha kuduraa fi muduraa ta'uu danda'a.

Meeshaalee addaa addaa jechuun meeshaalee mana keessatti, waajjiraalee hojii adda addaa keessatti, mana yaalaa keessatti dhala namaaf akka gargaarsaatti kan gargaaran jechuudha. Jireenya dhala namaa keessatti hedduu kan itti gargaa ramnuu fi jiruu keenya kan nuuf salphisanidha.

Seera kabachiisaa jechuun qaama seeraaf dhaabbatee kan seera kabachiisu jechuudha. Bakka seerri cabetti, seerri dabetti kan seera kabachiisu jechuudha. Seeraaf kan dhaabate jechuudha. Innis poolisii ta'uu danda'a, qaamolee biroos ta'uu danda'u, warra seera kabachiisan, kan seeraaf dhaabatan jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomaa keessatti bu'uura kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf daandii, bishaan, mana yaala fi manneen barnootaa ta'uu danda'a. Bu'uuraaleen misoomaa jireenya dhala namaa keessatti bu'uura kan ta'anidha jechuudha.

Maashinoota jechuun maashina jiruu jireenya dhala namaa keessatti namoonni harkaan tolfatanii kan itti gargaaraman jechuudha. Jiruu fi jireenya dhala namaa baay'ee kan fooyyessanii fi gargaaran, yeroo isaanii kan qusataniif jechuudha. Fakkeenyaaf: waarshaalee keessatti, manneen yaalaa keessatti, iddoo addaa garaatti kan itti gargaaramnu jechuudha. Maashinoonni faayidaa fi miidhaa hedduu qabu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa miidhaginaaf dhalli namaa itti fayyadamu jechuudha. Ittiin akka faayaattis haa ta'uu namoonni tokko itti miidhaguuf, ijaarsota garaa garaa ittiin miidhagsuuf. Meeshaalee miidhaginaa jechuun waan tokko ittiin miidhagsuuf miidhagina dabalataa akka argatuuf namoonni kan itti gargaaraman jechuudha.

Faashinii jechuun meeshaalee ammayyaa'anii wantoota kanaan dura jiran irraa fooyya'anii bifaan yookiin bocaan akka nama ofitti harkisuu danda'aniin Isa duraarraa fooyya'anii meeshaalee jiran jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun wanta tokko hin ta'a osoo hin ta'in hin ta'a jedhanii amanuu, wanta hin jirre tokkos hin jira amanuudha. Fakkeenyaaf waaqayyoon hin jira jennee amanna; ijaan hin arginee, qaamaanis arginee hin beeknu garuu waaqayyoo jira. Akkasi jechuudha amantaa jechuun.

Meeshaalee manaa. Meeshaalee manaa jechuun kan dhalli namaa mana keessatti itti gargaaramuu jechuu dha. Jiruu fi jireenya isaa keessatti karaa addaa addaa kan mana keessatti itti fayyadamu jechuu dha. Meeshaalee nyaata ittiin qopheessan ta'uu danda'a, kanneen akka siree, wanneen Akka irra teenyuus danda'a. Walumaa galatti meeshaa dhalli namaa mana keessatti itti gargaaramu jechuu dha.

Hojii, hojii jechuu dalagaadha. Dalagaa Namni guyyaa guyyaan itti bahee hojjetu jechuudha. Galii irraa argachuudhaaf Kan dalagu tahuu danda'a akkasumaas immoo akkasuma boqonnaa sammuutiifis kan hojjetamu in jira. Galiis irraa walitti qabachuuf, ittiin jiraachuuf, dirqama ofii bahachuuf kan hojjetanii in jira dalagaan sun hunduu hojii jedhama.

Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa jechuun namootaa lubbu qabeeyyii gara garaa iddoo tokko jiraatan jechuudha. Hawwaasa gara garaa kan aadaa gara garaa qaban, afaan gara garaa, duudhaa gara garaa qaban bakka tokko jiraatan hawwaasa jenna. Maatii jechuun immoo abbaa manaa fi haadha manaa, ijoollee mana tokko keessa waliin jiraatan isaan kanaan maatii jenna jechuudha.

Meeshaalee manaa fi Waajjiraa. Meeshaalee manaa jechuun meeshaa dhalli namaa mana keessatti itti gargaaramu nyaata isaa ittiin qopheeffachuuf darbees siree irra ciisu ta'uu danda'a fi kanneen irra taa'an ta'uu danda'a. Kan Waajjiraalee gaafa jennu immoo meeshaalee ittiin hawwaasa tajaajilan jechuudha. Kunis Waajjira mootummaa fi miti mootummaa keessatti ta'uu danda'a. Kanneen akka kompiyuuteraa fa'aa ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatiin itti argamu jechuudha. Manneen Kunis lamaa fi isaa ol ta'uu danda'a. Manneen nyaata jechuun bakka manni nyaata lamaa fi isaa ol jiranidha. Manneen nyaata bakka nyaanni itti argamudha.

Beeksisa, Beeksisa jechuun ergaa yookas yaada tokko namatti himuu, namaaf dabarsuu, namatti beeksisuu jechuudhaa. Beeksisa jechuun akkasii, darbees immoo barreeffamaan namaaf darbuu danda'aa, miidiyaa hawaasaatiin namaa darbuu danda'aa, afaanii afaanitti namatti beeksisuunis hin danda'amaa, waltajjii adda addaarratti namatti beeksisuun in danda'amaa. Beeksisa jechuun ergaa yaada tokko namaaf, hawaasaf dabarsuu jechuudha.

Amantaa jechuun waan hin jirre tokko Jira jedhanii amanuu jechuudha. Wan hin jirre tokko Jira jedhanii fudhachuu. Fakkeenyaaf waaqni Jira jennee amanna garuu ijaan hin arginu.

Beeksisa jechuun waan tokko nama beeksisuu jechuudha. Fakkeenyaaf waajjirri mootummaa tokko humna hojjetaa yoo barbaadaan beeksisa waraqaa irratti barreessanii kan baasan beeksisa jechuudha. Akkasumas waarniingii kennuufis beeksisa kan baasan jechuudha.

Faashinii Faashina jechuun waantota dhalli namaa itti gargaaramu yeroo fooyya'ee kan duraa irra haaraa ta'u, haala saffisa yeroo dhala namaa kanaaf haa ta'uu, waantota isa duraa irraa fooyya'anii bahaniin faashinii jennaan jechuudha. Meeshaa isaanis, hojii isaanis yeroo bahu faashina jedhama.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii jechuun bakka dhugaatiiwwan itti argaman jechuudha. Mana lamaaf sanaa ol jechuudha manneen yeroo jennu. Manneen nyaataa jechuunis akkasuma, mana lamaa fi sanaa ol ta'e bakka nyaatni itti argamu , nyaata itti gurguramu jechuudha manneen nyaataa jechuun.

Barumsa Barumsa jechuun waan san dura hin beekne tokko baruu jechuu dha. Abboota irraa, haadhaa fi abbaa keenya irraa, ollaa keenyarraa ta'uu danda'a. Karaa idileetiin ta'uu danda'a; al-idileetiinis ta'uu danda'a. Beekumsa san dura hin qabne tokko qabaachuu jechuu dha barumsa jechuun.

Alaabaa fi aasxaa. Alaabaa jechuun ibsituu biyya tokkooti. Mallattoo biyyaati. Kan sabaas, kan dhaabaas, kan paartiis, kan dhaabbata tokkos ta'uu danda'a. Asxaa jechuun immoo alaabaa sana keessatti iddoo wayiitti bocamee kan argamudhaa. Ibsituu eenyummaati. Maalummaa waan sanaa kan ibsu jechuudha seeraan innis .

Rifeensa. Rifeensa jechuun kan Waaqayyo uumamaan wanta tokko irratti uume namas haa ta'uu; uumama biraas ta'uu danda'a. Bineensotallee ta'uu ni danda'a. Innis qaama namaa irratti kan biqilee argamu jechuudha.

Daldalaa fi gabaa Daldalaa jechuun bittaa fi gurgurtaa meeshaalee namoonni taasisan jechuudha. Gabaa jechuun ammoo bakka jechuudha. Bakka namoonni itti meeshaalee wal irraa bitanii gurguran jechuudha. Gabaa jechuun bakka kan ibsu jechuudha.

Siyaasa jechuun hawaasa wajjiin jiraatu tokko keessatti haali hoggansaa isaa murtii itti kennu jechuudha. Siyaasni hubannoo, murtii gochuu, humna qabachuu, qoodamsaa qabeenya, fayyidalee hawaasa gara garaa keessatti rawwatamuu siyaasa jedhama. Isaa kana siyaasa jechuun.

Beeksisa: Beeksisa jechuun ergaa dabarsuu jechuudha. Dhalli namaa tokko yookaan dhaabbanni tokko beeksisa kan beeksisu ergaa kan dabarsudhaaf jechuudha miseensota isaatti ta'uu danda’a, hawwaasas ta'uu danda’a jechuudha. beeksisa kan beeksisu barreeffamaan yookaan miidiyaa hawaasaatiin illee ta'uu danda’a jechuudha.

Beeksisa. Beeksisa jechuun yaadni haaraan tokko yoo jiratee akka maatii ta'uu danda'a yookiss akka biyyaatti ta'u danda'a miseensoota sana kan beeksisfamuu jechuudha. Barreefaama barreefaamaan ta'u danda'a, midiyaa hawaasaan ta'u danda'a, karaa adagarattin kan beeksifaamuuf jechuudha. Namootaaf yaadni suun yookan ergaan sun akka qaqabu kan beeksifamuu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun soorata kuduraalee fi muduraalee jechuun. Gosa dhangaa nyaataa keessaa tokko kan ta'e, darbees ammoo naannoodhumatti biqiloota irraa kan oomishamu kan bakka meeshaadhumatti, waarshaadhaan bahan jechuudha. Gosa soorata keessaa tokko jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun wantoota dhala namaaf baay'ee murteessaa ta'an, wantoota nyaatamanidha jechuudha. Biqiltootarraa kan oomishaman, dhangaalee nyaataa keessaa illee tokko ka ta'an, baay'ee baay'ee yeroof jireenya dhala namaaf murteessaa kan ta'an jechuudha. Kan namoonni sooratan biqiltuurraa kan qophaa'u jechuudha.

Giddu-gala bashannanaa: giddu gala bashannanaa jechuun bakka namoonni baay'een itti wal ga'anii bashannanan, waa daawwatan, itti bohaaran jechuudha. Giddu gala bashannanaa jechuun dargaggootaaf ta'uu danda'a, namoota hundumaaf ta'uu danda'a. Namoonni baay'een iddoo itti bashannanan jechuudha giddu gala bashannanaa jechuun.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka namoonni baay'een itti bashannananii ittii boqotan jechuudhaa. Bakka qilleensa bareedaa wantoonni nyaatamanis argamuu danda'an kana jechuudha. Kaffaltiinis kaffaltii malees ta'uu danda'a giddu galli bashannanaa kunii iddoo namoonni baay'een itti walga'anii boqotan jechuudha.

Alaabaa fi aasxaa, Alaabaa jechuun ibsituudha biyya tokko, saba tokko, dhaabbata tokko bakka bu'ee kan waan sana ibsu jechuudhaa. Aasxaa jechuun immoo alaabaa sanarratti wantoota bocamanii addatti argisiiftuu eenyummaa waan tokkoo jechuudha aasxaa fi alaabaan.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaati. Akkuma beekamu nama tokko ittiin miidhagsu, ittiin kan faayanidha. Shamara tokko ittiin miidhagsuuf, dhiiras ta'uu danda'a, meeshaalee biraa ijaarsota gara garaa ittiin miidhagsuufis ta'uu danda'a, manneen, gamoowwan ittiin miidhagsuuf kan faayan walumaagalatti faaya jedhamu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun soorata namoonni sooratan baay'ee dhala namaatiif immoo murteessaa kan ta'an kan qaama namaa ijaaruuf kan gargaaran jechuudha. Biqiloota irraa qophaa'anii nyaataaf soorata namootaaf kan oolan jechuudha. Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosa dhangaalee nyaataa keessaa Isa tokko kan ta'e jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti gargaarramnu jechuudha fakkeenyaaf meeshaa nyaata ittiin qopheessan, siree irraa ciisan ta'uu danda'a. Meeshaalee waajjiraa jechuun immoo meeshaa waajjiraa keessatti dhalli namaa itti gargaarramu jechuudha fakkeenyaaf kompiitera.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa jechuun beekumsa dhalli namaa gonfatu jechuudha. Addatti kan namni tokko ogummaa addaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf abboota iraa illee argachuu dandeenya ogummaa kana, karaa idileetiinis kan gonfannu ni jira jechuudha. Aadaa jechuun immoo aadaa hawwaasni tokko, sabni tokko, biyyi tokko qabu jechuudha. Aadaa nyaataa ta'uu danda’a, aadaa waliin jireenyaa ta'uu danda’a, aadaa wal bulchuu ta'uu danda’a.

Geejjiba jechuun meeshaadha, meeshaa dhalli namaa bakka tokkoo bakka biraatti ittiin geejjibsiifamu, ittiin socho'u, ittiin imalu jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyaara ta'uu danda'a, konkolaataawwan ta'uu danda'a, fardeenillee ta'uu danda'a, akkas jechuudha. Konkolaataawwan yoo jennummoo gosuma geejjibaa keessaa tokko ta'ee kan dhalli namaa bakkaa bakkatti socho'u jechuudha. Konkolaataawwan jechuun baay'ina, danoomina kan argisiisan jechuudha.

Daldala jechuun bittaa fi gurgurtaa meeshaalee jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti namni meeshaalee wal irraa bitee gurguratu jechuudha. Akkasumas illee meeshaalee itti wal jijjiiru ta'uu danda'a.

Barumsa Barumsa jechuun jijjiirama amalaa fi dandeettii fiduu jechuudha akkasumas ogummaa karaa idileetiin, karaa al-idileetiin jechuudha kan argannu ogummaa beekumsa tokkoo kan nuti argannu fedha barumsa, ogummaa argachuudha jechuudha dandeettii amalaa fi dandeettii fiduus illee ni jedhama.

Asxaa jechuun ibsituu waanta tokkooti jechuudha. Alaabaa irratti maxxanuu danda'a. Fakkeenyaaf alaabaa Oromiyaa irratti odaan taa'ee jiru ibsituu eenyummaa kan Oromotaati jechuudha odaani. Akkasumas alaabaa biyyoolessa Itoophiyaa irratti asxaan taa'ee jiru walqixxummaa sabaaf sab-lammootaa kan ibsudha. Kanaaf walumaagalatti asxaa jechuun ibsituu eenyummaa waan tokkoo jechuudha.

Hojii Hojii jechuun kan nuti dalagaa jechuudha. Dalagaa guyyaa guyyaadhaan kan nuti dalagnu jechuudha mana keessatti ta'uu danda'a, mana ala ta'u danda'a waajiraalee mootummaa, miti mootummaa ta'uu danda'a. Waantonni nuti itti dalagnu dalagaa jechuudha. Walumaa galatti dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti ittiin jiraachuuf hojii hojjetu jechuudha.

Qonna jechuun ogummaadha, ogummaa galteewwan nyaata ittiin oomishuuti. Qonna kanammoo karaa aadaatiin illee sangootaan qotuu dandeenya. Karaa ammayyaas tiraakteroota garaa garaa fayyadamnee kan qonnu jechuudha. Walumaagalatti galteewwan nyaataa oomishuu jechuudha qonna jechuun.

Biqiltoota jechuun biqiloota baala magariisaa qaban, soorata mataa isaanii kan qopheeffatan, dhala namaaf baay'ee murteessaa kan ta'an, oksijinii kan nuuf kennan biqiltoota jedhamu jechuudha. Biqiltoonni lubbuu qabeeyyii soorata mataa isaa qopheeffatu keessaa tokko jechuudha.

Mana fi mana jireenyaa Mana jechuun akkuma beeknu guutuu ijaarame mana jennaan gamoo ta'uu danda'a, mana kan lafaa ta'uu danda'a, xiqqaa guddaa ta'uu danda'a mana jennaan. Mana jireenyaa jechuun garuu kan namoonni keessa jiraatan jechuudha. Akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha.

Kitaabota, kitaabota jechuun kitaaboota amanta kan barnoota, kan seena ta'u danda'a. Kitaaba yaadoota barra'aan, falaasama garaagaraa ta'u danda'a. Kan namoonni irraa dubbisani baratan, maasxeetii jechuun immoo erga tokko kan qabatu jechudha. Innis gosuma barreeffama ta'e, barreeffaman kan dhi'atu jechudha. gaazeexawwaan yemmuu jennummo ergadha. ergaa namoota uummata bal'aaf maxxane kan ba'u wantoota haaraa, taateewwaan addaa, adda jechudha.

Faayya. Faayya jechuun meeshaa miidhaginaaf oolu jechuu dha. Dhalli namaa miidhagina dabalataan argachuuf kan itti gargaaramu faayya jenna. Fakkeenyaaf lootii gurraa ta'uu danda'a, kanneen harkattis godhamu ta'uu mala warreen miidhagina wanta tokkoo dabaluuf oolan faayya jenna.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun fakkeenyaaf shamarran tokko dhiirotas ta'ee namoonni biroo miidhagina dabalataa argachuuf kan itti gargaaraman jechuudha. Darbees immoo ijaarsota garaagaraa miidhagsuuf meeshaalee itti gargaaramnu ta'uu danda'a. Karaa hedduu ibsuu dandeenya.

Siyaasa jechuun saayinsii hooggansa biyya tokkoo keessatti qoqqoodinsa qabeenyaa, humna biyyatti kan murteessu jechuudha.

Beeksisa jechuun ergaa tokko namaaf dabarsuu jechuudha. Yaada tokko namoota beeksisuu ta'uu danda'a. Miseensa ofii biyya, dhaabbata ofii, ofii beeksisuu ta'uu danda'a. Beeksisa jechuun ergaa tokko namaaf dabarsuu jechuudha. Barreeffamaan ta'uu danda'a, miidiyaan ta'uu danda'a jechuudha beeksifni.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun Misooma keessatti bu'uuraawaa fi murteessoo warra ta'an jechuudha. Jiruuf jireenya dhala namaa keessatti fakkeenyaaf Daandii fa'a, Mana yaalaa, Manneen Barnootaa kanneen biroos dhala namaaf murteessoo baay'ee kan ta'an Bishaan fa'a ta'uu danda'a jechuudha. 'Bu'uraalee Misoomaa' jennaan isaan kanaan wantoota bu'uura ta'an.

Hooggantoota beekkamoo, hooggantoota beekkamoo jechuun warra namoota saba birattii, biyyoota addunyaa birattii ta'uu danda'aa beekkamoo ta'an jechuudha. Hooggantoota beekkamoo jechuun dhaabbata hoogganan sana keessatti warra beekkamtii qaban jechuudha addattii. Fakkeenyaaf hoogganaa biyyaa ta'uu danda'aa ,kan dhaabbata tokkoo ta'uu danda'aa warra bebbeekkamoo jechuudha hooggantoota beekkamoo jechuun.

Hawaasa jechuun namoota adda addaa saba garaa garaa ta'uu danda'u. Naannooma tokko keessa waliin jiraatan jechuudha bakka murtaa'e keessa. Maatii jechuun immoo mana tokko keessatti kan galan ta'ee, hidda dhiigaan firoomina kan qaban karaa dhiigaa jechuudha. Abbaaf haadha manaa ta'uu danda'u, haadha manaa fi abbaa manaa, ijoollee isaan kanaan maatii jenna jechuudha.

Qonnaa jechuun ogummaa oomisha oomishuu jechuudha. Qonni karaa aadaa kan sangaadhan qotamuu fi karaa ammayyaan kan tirakterootaan qotamuu jechuudha.